Sesaho yaa mannu hedo mooratenna woleno kuri lawannore ikkanna lawishshaho uduunnunni ikko ko'atetenni mannu hedo moorate assinanni coyeeti

Amma'note yineemmo coyi annu annunku hedanno hedonna assanno coyeeti lawishshaho ortodokise ikko kiristaana babbaxxinnori babbaxxitinno hedonna kiristinnu amma'no noo mannaati.

Koattete yineemmo coyi lawishshaho seesaho ikko babbaxxinno coyinni sabbuyi ba"a hoogate utichu qasatenni gatate ikko kinchu mundiishshatenni babbaxxinno coyinni agarannoho yaate.

Giwirinnaho yineemmo coyi laalicho laashinanniha ikkanna lawishshaho jawu, jawa bayicho adhine loonsanni coyiti.

Elekitironkisete yineemmohu babbaxitino uduunicho loosiisatenna wolqa aatenni horonsi'neemmo coyiti lawishshaho silkete ikko Televishinete babbaxitino coyira wolqa aate horo aanonke coyiti

Sumudaho yineemmohu babbaxxinnore qaagatenna albillitte qaagate horoonsi'neemmo coye ikkanna hakkoyeno anfannihu muuzeemete woleno babbaxxinno bayicho anfe horaameeyye ikka dandiinanni.

Babbaxino Dani uduunnichooti yineemmohu udi'neemmo uduunne ikkara dandaanno Ii ha'neemmona hodhishsha ika dandaanno kameella ika dandaanno babbaxino uduunne ika dandaanno yaate wodhineemmo caamma ika dandaanno

Qoixeessaho yineemmohu manchi beettira ikko saada babbaxxinnorichi Maganu kalaqama ikkewoori baalu heerannowaati lawishshaho.

Hayyote yineemmo woyte ikkeyoricho kalanqe loonseemmo ikkiro uminkenni hattee hayyote yineemmo budeho yaa kayinni baalante garera umiseha ikkeyo budi wodhonna seeru noonsa hakkoye budeho yineemmo

Biifisate yineemmohu lawishshaho mine ikka dandaano qoxeessa ikka dandaano wolere babbaxewore ikka dandaano hakkoe biifisate korkaati noohu wosinu ikko babbaxeyo jajjabbu manni daano woyte assinanni milimi'lo ikkittanna

Seesaw yaa babbaxeewo garinni seenseemmo kalaqamunnino seesa dandiineemmo kalaqamuyi yineemmo woyte awukaato buudhatenni muuze buudhatenni seenseemmo industries Mitte buudhatenni seenseemmo kuri pawudero'o lawinorinni seesa dandiineemmo

Hayyote yineemmohu mittu manchi hedino hedo borrote ikko misiletenni shiqishannoreeti. Budeho yineemmohu kayinni itate bude ikka dandaanno, agate bude ikka dandaanno, woluno kuri lawannoreeti.

Biifisate yaa mittu manichi hedo moorate assinayi coye ikkana lawishshaho quchuma ikko mine wosinu daanno woyite wosinichoho injaanno garinni asse biifisate yaate

Owaantete yineemmohu mitto mancho owaantete daynoha garunninna hasiisaa garii owaante uyne harinsanni garaati yaate

Dagate yineemmohu qooxeessaho woy gobbate quchummate haaranno manna baalankanni dagate yineemmo maatete yineemmohu kayinni mitto mini giddo heeranno mannaati lawishshaho ama anna rodoo beetto qaaqquulle woluno kuri lawannoreeti

Baadi xagga yaa manchu mittu manchi dhiwamiro adhanno xaggaati lawishshaho umu dhibba ikka dandaanno godowu dhibba godowa gobbara qolate dhibba ikka dandaanno hakkoye baadi xagga xaqqa'ma ikkiro horonsira ikkiro lowo horo afiranno

Egenshiishshu mannu afinokkire xawisate yaate lawishshahho loosu hajo ikkito wolereno ikko xawisatenna mannaho leellanno garinni sshiqishate

Kottete yineemmohu biinfillehonna seensilleho wodhinanniha ikkanna lawishshaho sabbunni gatate ikko kinchunni gatate woleno kuri lawanno korkaatira wodhinanni.

Sagalete mine yineemmohu sagale itatenna dhuka afirate assinanni coye ikkanna bunu mini kayinni tii'u jawaanteranna wolqa aate boohaarate lowo geesha hasiisanno coyeeti

HAyyote yinneemmohu mitu manchi hedinore misilete ikko borrotenni worano garaati yaate, lawishshaho sumuda ikko babbaxinore woleno kuri lawanore hayyote yinneemmo.

Seesate yineemmohu manchu hedo mooratenna babbaxxino korkaati daafira assinanni coyeeti lawishshaho ko"attetenni ikko uduunninni seesa dandiinanni seesate yaa manchu hedonna akata qayyarannorichooti yaate

Umu dananchoti yinneemmohu mitu manchi jawa assire lossira dandaano ,shiima assire lossira dandaano hakkoe seensileho ikko biinfileho hakku manchira lowo horo aano hakku dananchu fulanohu manchu qonchiniti.

tuqote xaadooshshe yineemmohu lawishshaho roduu roduu ledo maate maatete ledo daga dagate ledo xaaddanno bayicho ikkanna hakkono duuchare gobbate hajubbano babbaxinore manchu akata afate horonsi'nanniwaati.